Oostola odhindji dhiipumbiwa yomomagumbo ohadhi kambadhala okukala dha pakela iinima yawo nawa, momikalo mono aalandi taya imonene nuupu, yo wo oya pakelwa tayi hili aalandi.

OHollard oyo ehangano ndono hali kwathele aantu moku kwashilipaleka oonkalamwenyo dhawo, uunamiti wawo oshowo omafumviko gawo nogaaholike yawo. Omuntu oho yi ashike to kala to nanwa, ngoye ngele uudhigu weku adha taye ku pe oshimaliwa shoye.

Momiti ohamu hongwa iikwapilangi yomaludhi ga yoolokathana. Iiwanawa ku mana yi na omutalelo omuwanawa yo ohayi opaleke wo omalukalwa. Iikwapilangi mbino ongaashi iitafula, iipundi, uusikopa nosho tuu oyindji yindji.

Iimaliwa oyi na oongushu dha yoolokathana pawuyuni nopashilongo, iimaliwa ohayi kwathele aantu okulanda iinima yawo yongushu yondilo nenge mbyono yombiliha ya pumbwa esiku nesiku.

Oombaanga moshilongo, onkene dhili hadhi gandja omapukululo, nomalongo ethimbo nethimbo, kaantu mbono haye dhi longitha nale, naambono ya hala ya tameke okukala haya ningi omayalulo gawo noombaanga.

Oositola dhiilandithomwa ohadhi kala dha pakelwa nawa, yo yimwe oya zalekwa komapopitha, opo yuulukile aantu kutya uuna weshi zala oto kala woopala ngiini. Nguno omukalo goku hila nokuulikila aalandi kutya oshinima shontumba oshatya nenge oshili muukwatya wuli nge.

Ombaanga yoBank windhoek onkene tayi tsikile nokugandja omayakulo gashiwa koshikumungu shomaudhano . Bank Windhoek oya gandja oodola dha Namibia o400 000.00 ko Namibia Aquatic Sports Federation opo kuyambidhidhe nomaudhano ngaka.

Momahala gomalandithilo, ohamu kala muna iinima oyindji, omo wo hovulu oku adha aantu ya tsakanena mo, taya hokolola omahokololo gawo, yo taya kwathelathana wo mokuninga omatokolo gomondjila, uuna taya landa iilikolomwa yawo.

Oombanga ohadhi kendambala olundji nopendji okugandja oma pukululo noku gandja omawuyele ga pamba iinima mbyono hayi gandjwa moombanga yawo koshigwana .ohadhi kendambala oku ninga omapukululo ngaka okuya koshigwana nenge mokuya koo Radio, moku nyola miifokundaneki oshowo komapandja go komalungula.

Iitaafuula mbyono hayi hongwa momakota nomiipambu yiiti ohayi kala yi na iilonga oyindji. Yimwe ohayi vulu okulandithwa aantu eta ya imonene iiyemo, yo yimwe ohayi vulu okulongithwa kaantu ya nyolele ko.

Oshimaliwa uuna omuntu wu shi na oshindji oho shi fala kombaanga eto ke shi totela okambo. Iimaliwa yoye oho yi pakele nawa toyi tula muundumba etoyi fala kombaanga yoye hono to hogolola eto yi totele okambo wuninge omayalulo goye.

Oombaanga ohadhi tulapo oondando nenge iisindanwa mbyono hayi sindanwa uuna omuntu tiindile oshimaliwa shomukuli nenge talongitha oshimaliwa shombaanga. Shampa weshilongitha ethimbo olindji ohovulu okuya methigathano ndono yatulapo.

Ombaanga yoStandard Bank oyili hayi gandja omapukululo nomakunkililo kwaamboka haya longitha ombaanga ndjoka, opo ku keelelwe iimaliwa tayi kana momayalulilo gaantu mboka haya longo nombaanga ndjo. Ohayi kunkilile kutya aantu inaya galula uutumwalaka nenge ya kuthe po oongodhi dhawo kaa yedhi shi tadhi ya koongodhi dhawo.

Miikwapilangi ayije mbyoka ha yi zi komiti, oha mu hongwa iikwatelwa niilongitho yongushu kamana, iitaafula yo mu talelo omwaanawa , osho woo iipundi mbyoka ho kuutumbako eto kala wu uvite ombili.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi lombwele aantu pomikalo dhayooloka nokuya kunkilila opo kaya gandje oonomola dhokupatulula uukalata wawo kaantu mboka kaye ya shi oshoka ohaya vulu okuyaka ko iimaliwa yawo.

Aantu mbono yeshi okunduluka iipundi okulongitha omafulafula niitenda, ohaya vulu okunduluka iipundi niitafula iiwanawa yomutalelo kamana. Ohaya vulu yeyi landithe po koondando dhili nawa e taya toto oongeshefa dhawo nenge yiimonene iiyemo.

Uuna wa mono oshimaliwa shoye sha kola nawa, oho vulu wu keshi pungule kombaanga yehogololo lyoye, toyi ashike nuuthemba mbono tawu pulwa e to toto embo lyomayalulilo, yo taye ku pungululile oshimaliwa shoye

Oositola dhiikwapundi niikwataafula ohamu kala muna iipundi yomaludhi ga yoolokathana. Yi na wo omalwaala ga yoolokathana nomitungilo dha yoolokathana dha ningila oku hila aalandi.

Oombaanga ohadhi kwathele wo natango aantu mbono ha ningi omayalulo nayo oshimaliwa opo yeki ilandele iimaliwa yawo ngaashi oongodhi koositola hono ha ku landthwa oongodhi.

Oositola dhiipumbiwa ya yoolokathana ohadhi kambadhala okukala dha longela oositola dhawo nenge iipumbiwa yawo melandulathano, ndjono oludhi noludhi lu li pamwe opo aantu mbono taye ya okukonga iipumbiwa yawo, shi ya ningile oshipu mokulanda nokuhogolola iinima yawo mbyoka ya hala.

Mefano ndika ota mu monika oshipilangi sha tholomwa nawa opo shigandje omutalelo nefano ewanawa. Osha tulwa wo oolamba opo dhikale lyaayela nawa noku gandja wo omutalelo omuwanawa kaatalelipo naayendi yopehala mpaka.

Iimaliwa yomafo oyili pamaludhi. Oyina omalwaala gayoolokathana noondando dhayooloka. Iimaliwa uuna ya ningi oyindji ohayi vulu okufalwa kombaanga opo yika tulwe komayalulo goye gombaanga ngoye wuke yi tale ko uuna weyi pumbwa.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi tula po oopelesenda dhoshimaliwa dhontumba mokuyambidhidha iikunino yiinamwenyo mokuyikaleka yili muukolele nokuyi kaleka wo yili mesiloshimpwiyu lyaantu.

Ombaanga ya Standard oyina opoyeka yokutungila aaniiyemo aashona omagumbo. Oshikumungu shika ohashi hwahwameke aakwashigwana ayehe opo ya lande ondhopi yimwe sigo dha ningi mbali kehe tuu ndhono tovulu opo ya yambidhidhe mbono ya pumbwa omagumbo.

Aantu mbono haa vulu okunduluka iipundi niitaafula miipilangi nomoma talashe ohayii monene iiyemo yawo oshoka uuna taa landitha iinima mbino ohaa mono iimaliwa oyindji.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omapukululo nomalongo poompito nompito dha yoolokathana kaantu opo yi igamene yo ya yande iimaliwa yawo tayi lika po pomikalo dha yoolokathana dhopaungomba kookalya mupombo.

Iimaliwa ohayi kwatha aantu moompumbwe dhawo dhesiku nesiku. Ohayi kwatha okufutila aantu nande oompumbwe dhopaunamiti, oosikola nenge okutotela aantu oongeshefa dhono ya pumbwa. Nenge oku ilandela iilikolomwa yomaludhi nomaludhi.

Avo SuperShop okwe eta po omukalo omwaanawa gokulongitha nongodhi yoye mwene. Shoka wu na okuninga okutula mo ashike epandja lyawo lyopaungomba mongodhi yoye e to vulu okukala to longitha pwaa na uupyakadhi wa sha.

Oombanga yobank-Windhoek oya tota po omayalulo gombaanga ngono omuntu ha vulu ashike okukala ta pungula ko oshimaliwa she ye iteeshi longitha. Nuuna teke shi kutha ko iha vulu nando oku futa iifendela yasha.

Oondando dhiimaliwa odha yoolokathana osho wo iinima mbyoka omuntu hovulu okumonamo uuna wa longitha ondando yoshimaliwa shontumba. Kondando oyindji oko ngaa wo tovulu okumona oshinima shoye oshindji.

OStandart Bank ohaiwaimine oshimaliwa shaanuulema opo aantu mbono taalumbu nuulema ya vule okwiimonena omauwanawa goshimaliwa ta ye shetelwa koStandard Bank mokukutha ombinga momaudhano gayoloka.

Iinima mbyono hayi ndulukwa miipilangi ohayi kala ya nuninwa omalalakano ga yoolokathana ngaashi okutentekwa, oku longithwa, okulalwa, noku kuutumba kaantu.

Miitenda namo ohamu vulu okundulukwa iinima oyindji, ya kola yo oyaaluhe. Iitenda ohayi vulu okuthikilwa eta yi tetwa nawa, eta yi nduluka po nando omagulu giitaafula ngono itaga teka we nuupu.

OWesbank ombaanga hayi gandja omikuli kaantu mbono ya hala oku ilandela iiyenditho yawo ngaashi iihauto. Omukuli nguka ohagu gandjwa gu na iihohela yi li pevi lela gwo wo ohagu futwa muule wethimbo lyoomwedhi omilongo heyali nambali.

Iipundi yokukuntumba ohayi kala ya yoolokathana yimwe oya shitwa yi na omafulafula oshowo iinima yoku egamena opo ngele omuntu a kuntumbako ohazu ko aavululukwa nawa.

Ombaanga yoNedbank ohayi tula po oshimaliwa shokwiisindanenwa kaantu yawo mbono haa ningi omayalulo gawo nombaanga ndjika. Oshimaliwa ohashi tulwa po tashi sindanwa kwaangono a longitha okakalata ke kombaanga ethimbo.

Oombanga odhindji ohadhi si oshimpwiyu shoku yambidhidha omaudhano ga yooloka pashimaliwa. Nenge kokugandja omakwatho ngaashi uundini womeya, uugala, uumbindja, opo aantu ngele taya kutha ombinga momaudhano ya kale taya monika nawa.

Ombaanga ngaashi yoBank Windhoek ohayi kambadhala okuthikitha omauyelele ge na sha nayo koshigwana pamikalo odhindji. Ohaya ningi omalongo pukululo pomahala mpono haya vulu okumonika kaantu, kooRadio, miifo kundaneki nenge komapandja gomalungula.

Omashina goku nana oshimaliwa pondje yoombaanga oga tulwa omakwatho ogendji, gonomenawina kaantu mbono haya ningi omayalulo gawo nombaanga dhino opo yi ikwathe yo yene. Ongaashi nee omuntu oha vulu okukutha ko oshimaliwa ye mwene, oha vulu woo okutulu ko oshimaliwa ye mwene, noha vulu woo okutala kutya kepandja lyaye oku na iimaliwa iingapi.

Miipilangi oha mu tholomwa nokundulukwa iinima oyindji iiwanawa mbyono yi na oshilonga momagumbo, oshilonga shokwopalekitha noshilonga shokulongitha ngaashi okukutumba, okunyolelako nokutenteka wo iinima peha lyokutenteka pevi.

Iimaliwa yomuuyuni oya yoolokathana omolwa oongushu dhawo. Iimaliwa mbino uuna omuntu talongitha oshimaliwa shaashi shomoshilonho shaandjawo teshi longithile moshilongo mwiyaka okuna okushi lundululila mongushu yomoshilongo mwii opo avule alande nenge eshilongithe moshilongo mo.

Standard Bank ohayi kala nokukwandjangela oshigwana opo shikale shi li uupathi uuna tashi dhengelwa koonomola ndhono tadhi vulu okuyeetela omaulingilingi nokuyaka po oshimaliwa shawo.

Oositola dhokulanditha iilandithomwa ohadhi kala niilandithomwa ya yoolokathana ngaashi oondjato niikutu. Aantu ohaya kala ya pakela iinima mbino melandulathano opo shi ninge oshipu kaalandi una taya kongo iipumbiwa yawo.

Aanangeshefa yamwe ohaya longo nuudhiginini mokundulukapo iipundi niitaafula yoku opalekitha momagumbo. Iipundi ohayeyi nduluka momikalo dhayoolokathana yimwe oyina omatalashe nayimwe yaanasha. Ohayi ndulukwa wo yina omalwaalwa ogendji yega ningila okuhila aalandi.

Iimaliwa oyi li pamamudhi momitalelo ngaashi omalwaala nomitholomo dhayoolokathana. Ondando yoshimaliwa shono oshowo omathano omadhindhiliko ngono ge li kiimaliwa ho.

Iilongo ayihe konyala muuyuni oyina iimaliwa yawo mbyono hayi longithwa noyuuthwa okulongitha moshilongo mo. Iimaliwa yimwe oyomafo no kiimaliwa huno ohaku adhika ondando kutya oshimaliwa shoka oshithike peni ohaku monika woo omandhindhiliko ngono taga holola kutya oshimaliwa oshomoshilongo moka.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kala nokuhwahwameka aantu mbono haya ningi omayalulo nayo opo ya kale taya longitha uukalata wawo woombaanga. Onkene ohayi tula po nee ondando dhono aantu taya vulu oku isindanena, uuna wa longitha okakalata koye kombaanga mokufuta olundji nolundji.

Ombanga yotango yopashigwana oyili tayi gandja omapukululo kwaambono haya ningi omayalulo gawo nayo kutya uuna taya landa iipumbiwa yawo naya kale tango haya tulapo ondungethaneko opo ya yande okulongitha oshimaliwa sha pitilila.

Omandiki goositola dhomalandithilo giizalomwa, ohaga tulako oofanditha dha shewa, opo aantu yi imonene omaludhi nomaludhi giizalomwa ya yoolokathana kondando dhishi okwiidhidhimikilwa.

ONedbank oyo ombaanga yimwe lyono hayi kwathele oshigwana uuna shapumbwa oshimaliwa, uunene tuu ngele shahala okwiilikolela omaliko ngashi iihauto. Ohayi vulu wo okugandja omikuli kaantu mbono taya vulu okukala taye dhifutu.

Ombaanga yaNedbank onkene ta yi hwahwamekele aantu mokupungula mokulongitha nawa oshimaliwa. Ota yi lombwele aantu esiku nesiku kutya omuntu oto vulu wu tote omayalulilo goye gokupungula oshimaliwa nayo, ngoye to shi kutha ko uuna sha gwana.

Uuminista womalandithilo ohawu wa unganeka omahala gomaulikilo giipindi pomahala ga yoolokathana. Mono haya ithana oongeshefa dhomaludhi opo dhi ka ulike iinima yawo mbyono haya ningi kaakwashigwana.

Momahala gomayulukilo giipindi ohamu kala iipindi yayooloka. Aantu yaza komandiki goositola dhayoolokathana, koombanga nokomahala gomangeshefelo gi ili nogi ili ohaye ya yuulike iipindi niilandithomwa yawo.

ONedbank ohayi tseyithile woo oshigwana kutya uuna omuntu e li mompumbwe yoshimaliwa ohayi vulu wo oku ganadja oshimaliwa ye omuntu ta futu konima yethimbo a pewa nale oshimaliwa she shoka.

Ombaanga yaFNB oya tula po omulandu, mbono hagu kwathele aantu mbono haa ningi omayalulo nombaanga ndjoka, ya vule okunana oshimaliwa moositola mono taa landa iilandomwa yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja woo omawuwanawa ogendji kwaamboka haya ningi omayalulo nawa. Omawuwanawa gamwe ongaashii, okukala togongele oshimaliwa weshinunina uuna omilema dheku adha. Nenge okukala tofu iinima yoye palandulathano tamuli tulapo nayo.

Ombaanga yoNedbank ohayi kwathele mokuyambidhidha iikondo mbyono yinasha nomatalelopo nenge oongeshefa dhono dhinasha nomatalelopo. Ohaku pulwa ashike kutya omunangeshefa na udhithe ofooloma opo iindile ekwatho ndika lyo lyiyambilepo oshikondo she.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kala ya tula po omawuwanawa ngono haga sindanwa kwaa mbono haya dhiginine okulongitha okakalata kawo uuna taya futu iipumbiwa yawo. Omawuwanawa ongaashi nee oku isindanena ompito ndjono to ka ya mositola wu ka lande iipumbiwa yoye inoo futa nande oyo odola yimwe.

Uuna omuntu wamona oshimaliwa shoye koomuma, oto vulu wushi fale kombanga wuke shipungulilwe nenge wushilandepo iipumbiwa yoye mbyono wahala.

Kiimaliwa yomafa okuna omayooloko goondando, omayooloko goonomola dhono hadhi ulike kutya oshimaliwa oshina ongushu, osho woo omathano ngono haga yoolola kutya shino oshina oondando yiingapi.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayigandja omayakulo gashewa kaakwashigwana, mbono namboka iihayaningi omayalulo nombaanga ndjika, oyatseyitha wo kutya omuntu ohavulu okutula ko oshimaliwa tapitile kondje.

Oombaanga ohadhi eta po oopolohalama ndhono dha nuninwa okuyambula po oshigwana nenge okuyambula po omahumokomeho moshigwana giikondo ya yoolokathana.

OBank Windhoek ohatyi tula po omathigathano moka mbono haya ningi omayalulo nayo haya vulu okuisindanena ngaashi omayalululo gombaanga hono hovulu ashike okupungula oshimaliwa zigo waadha ondando yontumba.

OStandard Bank ohayi kwashilipaleke omumithokomeko gamaudhano mokugandja omayambidhidho ga yoolokathana poompito dhomaudhano. Ohaya vulu okugandja iizalomwa nokugandja wo iimaliwa, mbyono hayi vulu oku isindanenwa kaasindani koomuma.

Namibia okuna iimaliwa yomafo itano. Iimbakiwa mbika oyili poondondo dha yoolokathana, oondola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele limwe nomathele gaali. Iimaliwa mbino oyina omayooloko gomathano nomalwaala gayo wo.

ONEDBANK oya tulapo omikalo omipu, opo nduno aantu mbono haa ningi omayalulo nayo, ya vule okwiimonena oshimaliwa shawo, moositola mono taa kalanda iipumbiwa yawo, pehala lyokuya momikweyo dhombaanga.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kambadhala okulonga aantu omikalo dhiku longitha oshimaliwa ano kutya aantu inaya kala ashike ya hokwa okwiindila oshimaliwa shomukuli naakale wo haya vulu oku kala taya pungula oshimaliwa opo ya kale moondjo uunene.

OBank Windhoek ohayi kambadhala oku eta po omikalo omipuupuka kaantu mbono haya longitha ombanga ndji. Oya nduluka po omukalo ngono gokutuma oshimaliwa okuza kongodhi yoye okufala kongodhi yamukweni inoya nande omomayalulo gombanga yalye.

Ombanga yotango yopashigwana ohayi kunkilile aantu opo ya haka lewe yahumbanda iimaliwa koomuma , oshoka oye shininga oshipu yakale ashike hahumbata uukalata wawo yo taya futu iipumbiwa yawo nuukalata.

Uuna aantu taya longitha uukalata wawo wombaanga mokufuta iipumbiwa yawo, ohaya vulu oku isindanena omauwanawa ngaashi okufutilwa ehala lyontumba wuye ko, wu ka fudhe po, inooza nande oshimaliwa shontumba.

Oombanga yotango yopashigwana ohayi kambadhala mokuyambidhidha omawu dhano ga yoolokathana gaantu yomvula dha yoolokathana pashimaliwa, pamizalo nenge payikulya noshowo pamakwatho ogendji.

OStandard Bank ohayi tula po oopoloyeka dhoku kwathela aaniiyemo yopevi ya tunge omagumbo gawo. Ohayi pula ashike omuntu kehe a vule okulanda ondhopi yimwe opo yi vule okukwatha.

Iikwapilangi ngaashi iitafula niipundi ohayi longithwa momagumbo okoopaleka noku monikitha nawa omahala moombelewa. Ohayi longithwa natango okupungula iinima yaa yonagulwe kombepo, komeya nenge kontsi ngaashi omambo.

Iilongo niilongo oyina iimaliwa yayoolokathana, mono muna iimaliwa iikukutu noshowo iimaliwa yomafo. Iimaliwa oyina omadhidhiliko gatulwa ko onomena wina, okugandja edhidhiliko nesimano kaanenentu yomiilongo mbyoka.

Oombanga ohadhi si oshimpwiyu shokugandja omapukululo nomauyelele genasha niikumungu yombanga koshigwana. Ohadhi kongo omahala mpono tadhi vulu okumonika kaakwashigwana oyendji yo ya mone uuyelele.

Ombaanga yotango yopashigwana oya tota po omukalo gokomalungula ngono aantu mbono haya ningi omayalulo nombaanga ndjino haya vulu okulongitha ongodhi yawo yopeke, opo yi ikwathele yoyene pashimaliwa.

Ombanga yo Standard Bank oye etapo omukalo ngono aantu haya vulu okukala yimo nenena okakalata kawo koondjo dhombanga ndji , Okakalata hano oho vulu okukakutha wuvule okulanda iipumbiwa yoye ngweye tokala hoka futile.

Pomatala nenge pomahala gomalandithilo oha pu adhika iilandomwa oyindji ngaashi iikwamboga osho wo iiyimati ya tulwa kombiliha yo oyindji.

Avo ositola yili komalungula, aantu haya vulu oku ilandela iilikolomwa yawo nenge iilandomwa yawo okupitila komalungula, ngoye to nyola ashike kutya iinima yoye otoyi tuminwa peni. To futu wo nokakalata koye ino ya mositola yasha.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi pukulula noguna aantu mboka haya ningi omayalulo nayo, opo ya kale haya pungula nenge haya dhiginine okupungula iimaliwa yawo ya ningila oompumbwe ndhono ihaadhi ilongekidhilwa.

Iimaliwa yomafo Iimaliwa mbyono hayi longithwa kiilongo niilongo, iimaliwa mbino oyi na ongushu ya yoolokathana oyi na wo oondando dha yoolokathana yo wo oyina omutalelo gwa yoolokathana golwaala nenge gomathano ngono ge liko.

Ombaanga yotango yopashigwana oya tula po omakwatathano naantu mboka taa lalakanene ondjodhithaneko yoshilongo shaNamibia. Otayi popile kutya otai kwathele ku kehe ondungethaneko ya tulwa po uuna oshimaliwa sha pumbiwa.

Ombaanga yaWindhoek ohayi si oshimpwiyu noku pukulula aayakulwa yawo opo ya vule okwiikwatha yo yene ngaashi okutuma oshimaliwa momikalo omipu, inaya pumbwa okuya komahala goombaanga.

Iilongo ayihe muuyuni oyina iimaliwa yawo yi ili, noongushu dhawo odha yoolokathana. Uuna omuntu toka talelapo koshilongo shontumba, owa pumbwa okushendja iimaliwa yoye mbyono tozi nayo moshilongo sheni, mongushu yoshimaliwa shomoshilongo moka.

Ombaanga ya venduka pethimbo lyomatango omanene, oya tseyithile mbo ka ha ya lo githa oma Yakult gawo kutya oya kale yeli peni yo oma rakulo gawo iha ga hile ondjilakati, ogena adhike okuthika mpoka yeli.

Ombanga yotango yopashigwana moNamibia ohayi gandja omauwanawa ogendji kwaamboka haya ningi omayalulo pamwe nayo. Ohayi vulu ne oku gandja omikuli opo aantu yi ilandele iilikolomwa yawo ya yolokathana yoku longitha paumwene nenge pama ngeshethelo.

Iimaliwa yomafo oludhi lwiimaliwa yimwe mbyono hayi longithwa moNamibia. Iimaliwa mbino oho vulu okuyi landitha iinima yoye mbyoka wahala, ngoye oho vulu wo natango wu yi fale kombaanga yika pungulwe ngoye to keyi tala ko uuna weyi pumbwa.

Iikwapilangi oyindji ohayi ndulukwa okuzilila momiti nohayi etapo iinima iiwanawa noyokwakola ngaashi iipundi niitafula yongushu yomaludhi nomaludhi noyopandondo yoopala.

Uushina wopondje wombaaga yobank Windhoek, omuntu ota vulu oku monena po omauyelele ogendji ngaashi okutala omwaalu gwoshinaliwa ngono guli komaalulilo ge inaya meni lyombaanga.

Momagumbo ohamu kala oondunda dhokukala. Moondunda mono ohamu kala mwa longekidhwa nawa, mwa tulwa iipundi iiwaanawa yokukuutumba, yo ohayi kala ya tulwa melandulathano ewaanawa, opo aantu ya vule okukuutumba ko.

Esiku nesiku ohali pula omuntu a kale talongitha oshimaliwa. Oshimaliwa ohashi longithwa mokwiilandela iikulya, iipumbiwa, noshowo mokupingenitha iinima mbyono wahala, noshimaliwa shono.

Iipundi niitaafula yomaludhi ogendji ohayi ndulukwa okuza momiti, ohayi longithwa iilonga ya yoolokathana, ohayi tulwa pomahala goma vululukilo, opo aantu ya vululukwe, ohayi tulwa moombelewa ohayi tulwa wo pomahala gokulila, opo aantu ya kuutumbe yo ya lye shota ya li.

OBank Windhoek okuume koshigwana onkene ohayi gandja omauwanawa moshigwana okupitila momathigathano. Uuna omuntu a longitha ombaanga ndjino oha vulu okwiisindanena sha okuziilila mombaanga.

Ombaanga yoNedbak oya kambadhala okuhiila aantu nenge okupa aantu omauwana komikuli, oshoka oya shunitha pevi iihohela mbyono hayi futwa uuna omuntu apewa omukuli, nande ogo kulanda egumbo lye.

Iipundi yoku kala omutumba moondunda dhomavululukilo nenge dhokukala nenge moombelewa. Ohayi kala yandulukwa momukalo omwaanawa taguhili notayi monika nawa, yo ihayi vulitha omuntu uuna akuutumbako ethimbo.

Iikwapilangi oyindji ohayi ndulukwa momiti mbyono hayi payindwa nawa, noku opalekwa nawa etayi tulwa momitholomo dhiipundi niitafula etayikala tayi opalekitha momagumbo.

Oombaanga ohadhi itula mo okuhwahwameka oopoloyeka dhono dhinasha noku humitha komeho eliko lyoshilongo, ohadhi tula po wo ondando yoshimaliwa yo opo yi gandje iilonga yo oshilongo tashi mono iimaliwa.

Ombaanga yo Bank Windhoek oha yi kambadhala okugandja omapukululo kaantu mbono haye yi longitha, naambono wo ya hala okukala haye yi longitha. Ohayi fatulula wo nkene omayakulo gawo ha ga longo opo aantu ya kale ye shi shi.

Iimaliwa yomafo miilomgo niilongo oyina oondando dha yoolokathana. Yimwe oyina ntano, yimwe oyina omulongo, omilongo mbali nosho tuu sigo opo mbanda. Iimaliwa mbino oyina wo omathano ga yoolokathana taga ulike ongushu nesimano.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi gandja omauwanawa kaantu mbono haya ningi omayalulo gawo , ngaashi okuyafutila iiyenditho yawo komahala hono haku landithwa iiyenditho, yo aantu taa tulapo omalandulathano gokukala taa futu oshimaliwa shono ya pewa okufuta iiyenditho yawo.

Esiku nesiku ongushu yoshimaliwa ohayi lunduluka , shiikwatelela kutya omalandithilo gomuuyuni esiku ndyono, oge li ngiini . Uuna omuntu ta ningi omalanditho oku na okwiikolelela kelunduluko lyongushu ndyoka.

Iimaliwa yomafo hayi longithwa miilongo niilongo muuyuni, oya yoolokathana oshoka kayishi ayihe yina ondjundo yithike pamwe nenge tutye ongushu.

Oshimaliwa oshinima sha simana monkalamwenyo yomuntu. Uuna we shi mono oshindji oho vulu oku ka landa iinima yoye mbyono wa pumbwa nenge oho vulu oku shi fala kombaanga ndjono ho ningi omayalulo nayo e taye ku pungulile oshimaliwa shoye ngoye to ke shi tala ko uuna wa pumbwa oku shi longitha.

Oondunda odhindji dhomangeshefelo, omwedhi nomwedhi nenge esiku nesiku oha dhi kambadhala oku tula ko oondando dhono hadhi hili aalandi oyendji, opo yeye ya yangate nokwiimonena iilikolomwa yawo kondando yi shi okwii dhidhimikilwa.

Ombaanga yoStandard Bank ohayi gandja omauwanawa kaantu mbono haya ningi omayalulo nombaanga ndjoka. Omauwanawa ongaashi nee okulanda iiyenditho yawo iipepeeka taya pewa ashike oahimaliwa shuukilila nale hono taka landa oshiyenditho she.

Oositola ndhono hadhi landwa iipumbiwa oha dhi kala dha pakelwa nawa iinima ya tulwa melandulathano opo shininge oshipu kaantu sho ta yeya okukonga oompumbwe dhawo dha kehesiku yaakale ishewe kaaye wete kutya iinima oyili peni.

Kakele kokupungulila oshimaliwa mombanga omu na wo omauwanawa ngono ngaashi omuntu ho kala to futu oshimaliwa wa ningila uuna esiku to kaadhika kuudhigu nenge ohauto yoye ya teka oho yiko ashike e to ka pewa oshimaliwa shoye ngoye toka futila ohauto yoye kongalashe.

Oshimaliwa monena osho esipa lyothingo nele tashiya komuntu kehe. Uuna wushina ohashi kumonitha omauwanawa ogendji, nongele kushina otashi kungambeke komauwanawa ogendji.

Molwa ehumo komeho momahala gomalandithilo nomoositola oonene. Omuna omshina ngono omulandi ongoye mwene ho ikwatha ngoye mwene. Ohoyipo ashike wuna kehe shimwe shono wahala okulanda eto shi dhengitha ngoye tothigipo oshimaliwa shaantu.

Oombaanga yoBank Windhoek ohayi kambadhala okushunitha moshigwana, ohayi lombwele aalongithi wuukalata wombaanga ndjino, kutya uuna tolongitha okakalata koye oho vulu okuya methigathano mono twiisindanene nande olweendo talelepo lwoye lwafutwa pehala lyontumba.

Bank Windhoek Namibia onkene ta tseyithile alongithi ye kutya uuna to iyadha waya kondje yoshilongo ino patelwa kondje opo wu patulule ombaanga yoye tayi longitha oshimaliwa kaashishi shomoshilongo.

Uuna omuntu wa longa oshimaliwa shoye oho vulu okushifala kombanga shi katulwe konomola yoye yomayalulilo nenge hoyi kombaanga wuka taleko oshimaliwa shoye ongoye owu vule wuka fute iinima yoye mbyono wa hala.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kambadhala okulonga aantu mbono haya longo nayo omikalo ndhono taya vulu okulongitha opo yayonepo oshimaliwa shawo nenge yakale taya vulu okutakamitha uuna taya longitha oshimaliwa shawo.

Moositola dhiilandithomwa ngaashi iikutu ohamu kala muna iikutu yomaludhi nomaludhi ya pakelwa melandulathano. Ohamu vulu oku monika wo aalandi taya eleke oondando nenge ye li mo taya kundathana yo yamwe taya ningi omatokolo opo ya vule oku landa shoka ya hala .

Aalongwantu mbono ya longwa okuhambula nokuteta omakota gomiti ohaya vulu wo okuga hambulila momikalo nenge miinima iiwanawa ngaashi oosikopa. Yo taye yi landitha po kaantu opo ya vule oku imonena iiyemo yawo.

Ombaanga yoStandard bank ohayi gandja omauwanawa ogendji kaakwashigwana. Ohayi vulu okugandja omikuli ndhono aantu haya vulu okufutitha iihauto yawo nenge omagumbo gawo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omakunkililo nomapukululo kaalongithi yawo opo yaaha gandje omauyelele gawo yene kwaamboka taye ya dhengele taati otaya zi koombaanga, ngele kaye shiwo nawa ngele ombaanga tayi dhenge.

Ombaanga yoNedBank ohayi pe aantu mbono haya ningi omayalulo nayo omikuli, dhono haya vulu oku ilandela nadho iilikolomwa yawo ngaashi iihauto. Omukuli nguno oho gu pewa asjike gwa ukilila hono to ka landa oshihauto shoye, na ito futu nande osha.

Iikumungu yi na sha nehumokomeho lyoshilongo ohayi kambadhala okuyambidhidha niimaliwa mbyono tayi kwathele oopoloyeka ndhono tadhi humitha komeho eliko nosho woo eyambulo po lyoshilongo.

Momahala gomalandithilo ohamu adhika aantu taya kongo iipumbiwa yayo. Aantu ohaya kala yi ipyakidhila yena omadhilaadhilo gokulanda iinima yawo, ashike ohamu vulu okukala muna yamwe ye na omadhilaadhilo gokuyaka, onkene omuntu oho kala mo wa tonata.

Miipilangi ohamu vulu oku ndulwaka iinima iiwanawa yoku kwatela, nenge yo kopalekitha momalukalwa gaantu iinima mbino ohayi landithwa aantu eta yi monene iiyemo woo.

Obank windhoek oya tula po oshimaliwa shono tashi ka tulwa momatigathano gomawudhano gomeme mbono taya ka kutha ombinga momawudhano ga yoolokathana. Oshimaliwa shino ohashi ka yangatwa po kwamboka yeshi enditha nawa sigo ope gulilo lyudhano.

Iimaliwa yilongo niilongo oyina oyina omathano ga yoolokathana, oongushu dha yoolokathana nomutalelo gwa yooloka olwala, omutholomo nongushu uuna toshi gumu.

Oositola ndhono hadhi landitha iipumbiwa yakehe esiku ngaashi:oondjato, oongaku ,omagala niikwakuzalwa ,ohadhi kala dheyi pakela nawa nenge dheyi longela nawa melandulathana opo dhi shi ninge oshipu uuna aalandi taye ya mo moositola yavule oku mona shono ya hala meendelelo.

Iipundi yoku kuutumba oyili pomaludhi . Yimwe oyina omatalashe yimwe iikukutu, yimwe oya ndulukwa moshipa ,yimwe oya ndulukwa moo nayilona . Uuna toyi wukalande ongoye ashike ho hogolola kutya owahala yoludhi luni

Ombaanga yoNedbank ohayi kambadhala mokuhwahwameka omawudhano opo aantu yakuthe ombinga. Ohayi kambadhala okufutila aantu nenge okutula po oondando dhono aantu taya isindanene uuna akutha ombinga muudhano wontumba.

Ombaanga yobank Windhoek ihayi kotha, yo ihayi lala mokunyanyudha nomokuuvitha nawa aantu mbonon haya ningi omayalulo gawo nombaanga ndjo. Ohayi tula po oompito dhokwii sindanena iinima yayoolokathana ngaashi omuntu ota vulu okwiisindanena ombaanga yoku pungulila ko.

Ombaanga ya Venduka ohayi kwashilipaleke omayakulo gawo kaantu ayehe . Ohayi lombwele woo aantu kutya nande omuntu okuna okakalata inakaza mombaanga moka shampa ashike takavulu okupita omuntu otavulu oku kalongitha eta nana oshimaliwa she.

Iimaliwa oyo esipa lyombunda muuyuni ngashiingeyi, uuna waashina iho kala wu uvite nawa nuuna wushina oho kala wuuvite nawa oshoka owuwete kutya oompumbwe dhoye nomaupyakadhi goye ageshe oto vulu okuga kandula po uuna wuna oshimaliwa.

Aantu mbono haya nduluka nokuhonga iikwapilangi ohaya vulu okwiimonena iiyemo yawo momikalo odhindji oshoka ohayeyi hongo yayooloka nomalalakano ogendji e tayeyi landitha po kaantu.

Bank Windhoek oha si oshimpwiyu aantu mboka haya ningi omayalulo naye. Oheya hwahwameke momikalo odhindji. Ngaashi uuna omuntu a longitha okakalata ke kombanga oku landa iinima. Oha vulu okuya methigathano ndyono ti isindanena olweendo kehala lyontumba. Itaaka futa nande osha.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omayakulo ogendji ga shewa koshigwana. Ohayi pula wo natango nenge aantu ohaya vulu okugamena omaliko gawo ngaashi iihauto nomagumbo gawo nombaanga ndjika.

Ombaanga yaBank Windhoek oha yi gandja omauwanawa gashewa unene tuu pethimbo lyomatango omanene osho woo okudhimbulukwa omasiku ngaashi lyomapendafule. Omwedhi aguhe ngono goku dhimbulukwa omasiku gomapendafule, ombaanga yaBank Windhoek oha yilongo nuudhiginini okugandja omayakulo gashewa nogo pomuthika gwo pombanda.

Ombaanga yo bank Windhoek oyina omayakulo ngono taga pe omuntu ompito yokutota omayalulo ge opo a vule okulongitha oshimaliwa she shono e li kondje yoshilongo ShaNamibia.

Oombanga ohadhi vulu okutulapo oofanditha dhiyenditho iikulu, mono aantu haya vulu okulanda mo iihauto yawo yili monkalo yili nawa kombiliha lela.

Omahala goma vululukilo ngono haga kala momagumbo nenge pomahala galwe ohapu kala iipundi iiwanawa yoku kuutumba. Iipundi yimwe ohayi kala yi li momafulafula ngono omuntu ta kuutumba ihe ita loloka. Ohagu kala yina wo iikusinga yoku egamena, opo omuntu sho akuutumba ye ota vululukwa nawa.

Ombaanga yoNEDBANK ohayi gandja omayakulo nomauwanawa ga shewa kaantu mbono haya ningi omayalulo gawo ngaashi omikuli dhoku landa omagumbo, ngoye omuntu to kala ho futu koNEDBANK.

Oombaanga moshilongo uunene tuu oBank Windhoek, ohayi kwatha epangelo opo yikwathele mokuyambidhidha noshimaliwa oopoloweka ndhono dhinasha nehumokomeho.

Moondunda dhokukala nomoombelewa ohamu kala mwa opalekwa nawa, komatyofa ga tholomwa nawa osho wo kiitafula niipundi yokukuutumba. Komakuma ohaku kala kwa natekwa omathano omawanawa osho wo omiti dhi limo opo dhi hike dho dhi monikithe nawa ehala.

Momagumbo nomoombelewa oha mu kala moopalekwa kiikwapundi niikwatafuula mbyono yi li mo, hayi kala ya ndulukwa miipilangi nomomatalashe gomaludhi. Ohayi kala woo yi na omutalelo omwaanawa tagu hili aantu yo otayi vululukitha omuntu uuna wa kuutumba ko.

Ombaanga yaNedbank ohayi kambadhala okukaleka omakwatathano gawo noshigwana geli pethimbo . Uuna omasiku ngono itaayi longo nenge oowili dhontumba ndhoka itaayi longo nenge oowili dhontumba ndhono oshikondo shawo nenge oshitayi shono shili pehala lyontumba itaashi longo omolwa omayimbo.

Ombaanga yoNedbank ohayi kambadhala okugandja omalongopukululo kaantu mbono haya ningi omapungulilo nayo naambono ya dhiladhila okuninga omapungulilo nayo kutya oho vulu okukala to gongele oshimaliwa shoye ngoye to ke shi kutha ko uuna wa pumbwa wu ke shi longithe.

Ombaanga yaVenduka ohayi kambadhala okushunitha omawuwanawa ogendji koshigwana . ohayi hwahwameke woo kutya uuna omuntu ta futitha okakalata ke iinima ye oku pitila kondje yoshilongo nenge oku ziilila kondje yoshilongo ohavulu okupewa oopelesenda dhontumba tadhi shuna mondjato koshimaliwa shono afutitha.

Ombaanga yotango yopashigwana, oha yi tula oo oondando nomauwanawa ogendji, ngono ha ga vulu oku isindanenwa kaayalulithi yombaanga ndji. Omauwanawa ngaashi nee ngele omuntu ta landitha okakakata ke kombaanga, oha vulu oku sindana oondando ndhono hadhi tulwa po.

Pethimbo lyomatango omanene ombaanga yaVenduka nayo ohayi vulu oku tulako opfanditha komawuwanawa gayo ngono hagazi moombanga. Iiyenditho yayo yotaya yeya kuthileko

Pomahala mpono hapu ningilwa omaulikilo giipindi, ohapu kala puna aantu oyendji ya za kiikondo ya yoolokathana opo ye ye ya ulike iipindi nenge omakwatho ngono ha ya gandja koshigwana momikalo odhindji.

Ombaanga yaFNB ohayi vulu okukwathela aantu, uuna wahala okulanda iinima koositola dhimwe, taye ya pe oshimaliwa , yo tateya futile iinima yawo, ye omuntu takala tafutu omukuli gwaantu kombaanga.

Ombaanga yoNedbank ohayi vulu okugandja omikuli kaantu mbono haya nibgi omayalulo gawo nombaanga ndjo. Omikuli ongaashi omuntu tavulu akalande osheenditho yo ombaanga ohayi tula po nduno kutya itozi nande ondola yimwe, otayi futu oshimaliwa ashihe shono wahala.

Miipilangi ohamu ndulukwa iinima oyindji oyindji. Yimwe ohayi vulu okukala ya opalekwa nawa, tayi vulu okukala hayi tondokele omeya, omanga yimwe ihayi vulu okukala ya gumwa pomeya, oshoka ohayi fulu.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi kambadhala okushunitha omauwanawa kaantu mbono haya ningi omayalulo nayo, oshowoo taya longitha nokukwathwa ndji pashimaliwa shayo. Ohayi tulapo omalandulathano kutya omuntu oha vulu okwiisindanena sha uuna alongitha ombaanga ethimbo.

Ombaanga ohadhi kambadhala oku pukulula noku guna aantu ya yande noku konaakona nawa ookalyamupombo uuna ta yeya momikalo dha yoolokathana mbono tayeya yonene iimaliwa mbyono yatula komayalulo goombaanga dhawo

Nedbank ohayi gandja omauwanawa ngaashi omikuli dhokulanda iihauto nomuntu ngono ta pewa omukuli koshihauto ita futu ko nande ondola yimwe oshoka omukuli otagu kala gwa gwanena oshifuta okuza petameko.

Omahangano ogendji ohaga nunine ehumo komeho lyoshilongo onkene ohaga itulamo mo mayambidhidho ngono ge nasha noku humitha komeho oopoloyeka dho moshilongo ngaashi omahumo komeho goosikola, omahumo komeho go paunamiti osho wo oku nduluka iilonga.

Momagumbo ohamu adhika uusikopa woku pakela iinima opo yeyi gamene kotsi yo yaayonuke po nenge kombepo soho wo kaayi tatuke po. Uusikopa ohawu kala wa pakelwa nawa iinima ya tulwa melandulathano.

Ombaanga yoStandard Bank ohayi gandja omakunkililo nomakwashilipaleko kutya yo otayi kondjo uusiku nomutenya okugandja omagameno ga kwata miiti kaantu oyehe mbono haya ningi omayalulo nombaanga ndjono, opo ku yandwe iimaliwa tayi kana mo yi ye momake gookalyamupombo.

Standard Bank ohayi kala noshimpwiyu shoku gandja noku andja kaneka omauyelele kaakwashigwana kombinga yiinima mbyoka hayi ningwa nenge omayakulo ngoka haga ningwa mombaanga ndjoka, ohaye shi ningi nee mokutalela po omahala nomahala.

Ombaanga yo Standard Bank ohayi kambadhala mokuyambidhidha omathigathano gopudhano ga yooloka pashimaliwa nenge mokugandja iipumbiwa ya pumbiwa muudhano mboka.

Uuna omukwashigwana ahala oku gandja oma yambidhidho gontumba ohavulu okufala ko Nedbank oshoka okuna ehala hono omuntu hofala kehe tuu shimwe shono wahala wu gandja onga omayambidhidho kaantu mbono yeli mompumbwe.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi gandja omauwanawa kaantu mbono haya ningi omayalulo nayo. Omauwanawa ngaashi okukala to siikilile oshimaliwa shonkalamwenyo nenge uuna omuntu a hulu ko kuuyuni mbuka.

ONetbank onkene tayi tsikike noku gandja omayakulo omawanawa kaayakulwa yawo, nohayi nduluka po nuku eta po omadhiladhilo omape opo shininge oshipu kolongitha ombaanga ndjoka. Aayakulwa oyendji oyena omauwanawa ogendji haye ga mono ko, uuna watalele po oshilyokondo shawo.

Uuna omuntu waka talelepo oshilongo shimwe shi ili shaa shi shaandjeni, oho pumbwa okulundululila iimaliwa yoye mbi wa zi nayo kegumbo miimaliwa yomoshilongo moka ,opo wu vule okulongitha nokulanda iipumbiwa yoye meni lyoshilongo mo.

Oositola hadhi landitha iinima oyindji ngaashi omasipili ,oowili ,oshowo iinima yoku opalekitha momagumbo ohadhi kala woo dhatulamo oondando dhili pevi opo aantu ya yangate iinima yawo.

Iimaliwa yomafo iimaliwa hayi longithwa kiilongo niilongo . Iimaliwa mbyoka oyina oongushu dhayoolokathana oshowoo oondando. Oyina wo omandhindhiliko gomafo nenge giinima mbyoka yili moshilongo.

Iilongo niilongo oyina iimaliwa yawo mbono yuuthwa okulongithwa moshilongo mo

Uungoba, oombaanga nadho odha tulapo omikalo omipu, opo aantu ya longithe uungoba moku kala taya vulu oku tala iimaliwa noku yi longitha woo moma yalulilo gawo moombaanga dhawo.

Momahala gomandiki goositola ohamu kala wo mu na aantu taya ende, aantu taya tala oositola noositola taya kongo iipumbiwa yawo, yamwe ohaya kala wo ye limo taya hapula omahokololo gawo nooyakwawo yo otaya yolo pamwe.

Momahala gomaulikilo giipindi aantu ohaya kala taya ulike iilandithomwa yawo yomaludhi gayooloka, yamwe otaya fatulula oongeshefa dhawo dhono haya longitha, yo yamwe otaya kongo omuyelele gawo shinasha noongeshefa niinima oyindji.

Oongeshefa ndhono hadhi landitha iipumbiwa nenge iizalomwa yo kolutu, ohadhi kala dheyi pakela nawa, momukalo mono tayi monika kwaambono yeyi hokwa. Ohayi tulwa nee melandulathano, iizalomwa yokoompadhi oyi ilile, yokolutu oyi ilile, noyo komitse nosho tuu.

Omandiki goositola oho vulu oku adha gatulamo oofanditha dhashiwa. Oofanditha dhika ohadhi kwatelemo iilandithomwa ayihe oondando dhakululwa ndele to panda.

Moondunda dhomavulukilo momagumbo ohamu adhika iipundi mbono hayi ithanwa omatyofa. Omatyofa ogo iipundi gashitwa nomafulafula ogendji nawa yaningila ngele omuntu ta kuutumbako ee ta vululukwa nawa ohayi kala yili momitalelo dhayoolokathana nomomalwaalwa gayoolokathana.

Momiti oahmu ndulukwa iiyopalekithi yoopala yomomagumbo yimwe hayi vulu okutulwa kekuma yo yi gandje ethano ewanawa noshowo omutalelo omuwanawa.

Iilongo oyina iimaliwa ya yoolokathana. Iimaliwa mbika oya yoolokathana momitalelo noshowo oondando ndhoka dhina. Iimaliwa oyina iilonga oyindji monkalamwenyo yomuntu, oshoka oha yovulu oku landela omuntu kehe shimwwe apumbwa, yo oha yi vulu okufutila omuntu nande osikola ye.

Iilongo ayihe konyala oyina iimaliwa mbyono hayilongitha. Iimaliwa mbika oyina oongushu dhayoolokathana pawuyuni shiikwatelela kutya, ehumo komeho lyoshilongo shono olithike peni nenge olili ponkatu yini.

Ombaanga yotango yopashigwana, kakele kokugandja oshimaliwa koomuma, ohayivulu wo okufutila aantu mbono haya ningi omayalulo nayo iipumbiwa yawo koositola hono hayi adhika ngaashi oongodhi, noohauto ngoye tokala ashike hofutuko kombaanga.

ONedbank ohayi hwahwameke aantu mbono haya ningi omayalulilo nayo opo yakale haya pungula oshimaliwa shawo, opo yeshipewe uuna yeshipumbwa, yahala yeshilongithe nande opomatango omanene.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele aantu mbono haya longo nayo nenge haya ningi omayalulo nayo. Opo ya kale taya vulu oku ninga omafutilo gawo nawa nuupu nopo mpito keke ndjono taya vulu oku mona.

Oondunda dhomalukalwa ohadhi monika nawa uuna mu na iitaafula, iipundi noosikopa dha tulwa mo palandulathano li li nawa, opo dhi gandje omutalelo omuwanawa nongushu yiinima mbyoka.

Oositola dhono hadhi landitha iilandithomwa, ohayi kala mo ya tulwa melandulathano ya tulwa payengundu dhawo, sha ningila opo aalandi ya lande nuupu yo ya hogolole iipumbiwa yawo mbyono ya pumbwa methimbo efupi.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwatha moku ndulukapo omikalo ndhono dha ninga omipu opo aantu yavule okukala taya longo noshimaliwa shawo nuupu kapena omaimbo ogendji.

Ombaanga yaFNB oya ninga oshipu kaantu mbono haya ningi omayalulo nayo. Oshoka ngashingeyi omuntu oto vulu okufuta nokulanda iinima yoye moositola nokakalata koye kombaanga itoo pumbwa okukala wuna oshimaliwa koomuma.

Aantu mbono ya mona omadheulo nomalongo moku etapo nokunduluka iihongomwa yaza momiti, ohaya ipandula oshoka, ohaya vulu oku ilikolela oshimaliwa uuna taya hongo noku nduluka iinima ngaashi iipundi, iitaafula noosikopa miiti.

OStandard bank oyo ombaanga yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjono hayi kwatha mokuhwahwameka nomokuunganeka oopoloyeka dhono dhinasha nehumo komeho ongele omelongo nenge mokuyambula po ehumo komeho lyoshilongo.

Moondunda dhokukala ohadhi kala dhoopalekwa nawa dha tulwa iipundi yi na omutalelo omuwanawa ya longwa nawa ya ningilwa okuvululukilwa nokuhila wo aantu mbono ye yi tala nomeho.

Molwa omaulingilingi ngono gi indjipala moshilongo, iimaliwa oya tulwa omadhindhiliko ngono haga ulike kutya mbino oyi na ongushu yo wo oyi li longitho. Nuuna omuntu wa mono oshimaliwa manga inoo shi landitha owu na okutala ngele oshi na tuu ongushu.

Uuna aantu taya fala iimaliwa yawo komayalulilo gawo goombaanga, aalongi naayakuli yomoombaanga ohaya si oshimpwiyu shokukwashilipaleka omwaalu goshimaliwa shino paku shi yalula nokashina, opo yi kale tayi tsu kumwe.

Ombanga yotango otayi ku tseyithile kutya nena oto vulu okutota omayalulilo gongeshefa yoye nombaanga yawo, yotayi kupe nduno omawuwanawa gashiwa, ogendji gendji ongoye ashike tohogolola ndono wahala mwene.

Uuna omuntu wi iyadha wu na iimaliwa oyindji koomuma, ohashi kala oshiwanawa ngele itoyi landitha po iinima yoye, wuyi fale kombaanga yopopepi nangoye opo yekeyi ku pungulile, ngoye toke yi tala ko uuna weyi pumbwa opo wiigamene kaayi kulupe, noyi yakwe po kookalyamupombo.

Oombaanga ngaashi ombaanga yotango yopashigwana oyi ipyakidhila okugandja omayakulo gashewa kaantu mbono haya ningi omayalulo gadho. Ohadhi gandja wo natango omikalo omipu uuna aantu taya futu iilikolomwa yawo.

Ombanga yaVenduka oyili hayi gandja omauwanawa ogendji kaantu mbono haya ningi omayalulo nombaanga ndjono. Ngaashi oku yapa omikuli yoya vule oku landa iihawuto yawo kondando ndjono yili moositola.

Omandiki goositola dhiipumbiwa yakehe esiku ohaga kala ga pakelwa nawa. Iinima ya tulwa melandulathano ya ningila opo aalandi ye yi mone mabala nonuupu.

Ombaanga Yotango Yopashigwana ohayi andjaganeke nokugandja omakwatathano ga shewa noge li pethimbo lyehumokomeho kwaa mbono haye yi longitha. Oya tula po omapandja gomalungula hono aantu ya yoolokathana haya vulu okukundathana iinima ya pamba ombaanga ndjika.

Oombanga ohadhi iitulamo moku yambidhidha omaudhano ngashi oku tondoka pa mayambidhidho gwoshimaliwa. Ohadhi yambidhidha moku landa iikulya ,iikunwa nuumbindja opo wu hwahwameke nowu hokithe aantu moku kutha ombinga.

Iimaliwa yiilongo oyindji oya yolokathana momalwaala noshowo momitalelo. Oyena wo omadhidhiliko ngono ga konekiwa kutya ngele oyena edhidhiliko ndino opo yina ongushu nenge opo yili paushili.

Iilongo niilongo oyina iimaliwa yomafo ya yoolokathana noyina oma dhindhiliko ngono ye ga ninga, oyo yi kale yoludhi lwatya ngaaka inaayifa yiilongo iikwawo. Shino ohashi kwathele opo aantu yaaha djadjakanithe nenge kuyandwe uulunga wiimaliwa.

Uuna omuntu ena oshimaliwa oha pumbwa okushi yalula eta kala eshi omwaalu gwasho, eta kala wo akoneka kutya mondando yoshimaliwa muno ota vulu okumona mo shike nenge avule okushi fala kombaanga shikapungulwe.

OBank Windhoek ohayi tula po omathigathano mono aantu mbono haya ningi omayalulo gombaanga ndjino, haya vulu okwiisindanena iimaliwa nenge oondando dhiinima yayoolokathana, uuna yakutha ombinga nenge uuna yalongitha uukalata wawo wombaanga.

Iimeno yomeni lyolukalwa oyo iimeno iiwanawa oshoka yimwe ohayi kwathele okudhinda ombepo ndjono hatu fudhilemo. Yimwe ohayi vulu okuthamo iipuka meni lyondunda, ohayi vulu woo okukuthamo ezimba ewinayi, etayi tulamo ezimba ewanawa.

Ombaanga yoBank Windhoek oya gandja oshimaliwa shoondola 4000 koNamibia Aquatic Support Federation opo shi humithe komeho oshikumpungu shika shomawudhano.

Owatseya tuu kutsha okakalata koye kopawunamiti ohakahulile ondjila kati? Onkene Hollard Gap Cover ota tsikile mpono okakalata koye kapawunamiti kahulila. Ano ninga ekwatathano no Hollard Gap Cover opo wugamene okakalata koye kopawunamiti.

Aanangeshefa yamwe ohaya landitha iinima ya tungwapo moshipa ngaashi oongaku, omapaya, uundjato noshowo iizalomwa mbika ohayi landwa unene kaantu oshoka oya talikako yi na ongushu.

Omamate ogeli pamaludhi ogendji opu na omamate omakukutu naangono omapu ohashi kala mehogololo lyoye mwene oku hogolola emate lyoye ndyono wa hala ndyono wuwete tali opalele egumbo lyoye nenge olukalwa loye.

Ombaanga yaBank Windhoek oya tulapo N$7500 , ngoka tage kiisindanenwa kaanelago gumwe nenge yaali ,mbono taya kamona ompito y ompito yokutaalelapo oshikunino shiinamwenyo.

Ombaanga yoStandard bank ohayi gandja omayakulo omaludhinomaludhi kaakalimo nosho yo kaantu mbono yena omayalulo nombaanga ndjika ohayi gandja omayalulo ogendji ga yoolokathana .